Inenge je damba igwinyiso mundau dzatinogara amweni anokurudzirwa kuendesa ndumure kuzvikora zvepashi pashi uko anodzidziswa untu zvinobata nxondo yawo akure ane huntu akanaka.

Amunawee afundi efundo ezvidzidzo zvepashi pashi anofanire kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwada ,izvi zvinoite adzidze ainenyemwererwe ari pamwepo.

Afundi efundo yepashi-pashi, anokurudzirwe kutengerwe numbi dzechikora pamwe nemagwada. Izvi zvinoite kuti afunde achinyanyoteerere adzidzisi yayo pamweni nekutamba neamwe.

Amunawee, ana efundo yepashi-pashi , anofanirwe kutengerwe nhumbi dzechikora ,pamweni namagwada. Izvi zvinoita afunde ari pamweni ,aine mufaro.

Amunawee, ana efundo yepashi-pashi anofanire kuhambe kuchikora ane nhumbi dzechikora pamweni namagwada. Izvi zvinoite afunde aine nyemwerero.

Inenge jee damba igwinyiso ane ezvikora zvepashi pashi anofanire kutengerwe nhumbi dzechikora pamwe nemagwada izvi zvinoti adzidze ane mufaro.

Amuna voye antu anokurudzirwe kuti ndumure dzayo dzinoende kuzvikoro zvepashi-pashi. Dzinge dzine mayunifomu nemagwada akanaka. Kuitire kuti ana afare achidzidza.

Afundi efundo yepashipashi anofanire kutengerwe hembe dzechikora, pamweni namagwada. Zvinoita kuti afunde aine mufaro achiteerera arairidzi ayo.

Ana anokurudzirwe kuti aende kuzvikora zvepashi-pashi. Uko ndxondo dzavo dzinodzidziswe kunge dzakaparurwa zvakanaka, uye ana anokura ari antu akanaka asingaiti misikahwa.

Inenge jee damba igwinyiso, ana ezvikora zvepashi-pashi anofanira kutengerwa hembe dzechikora pamwe nemagwada. Izvo zvinoita afunde akadekara achiteerera.

Inenge jee damba igwinyiso afundi efundo yepashi pashi anotarisirwi kutengerwi hembe dzechikora pamweni nemagwada izvizvinoita afunde namazvo.

Amunawe afundi efundo yepashi pashi anofanirwe kutengerwa hembe dzechikora pamweni nemagwada izvizvinoita afunde anemufaro pamweni.

Amunawee afundi efundo yezvikora zvepashi pashi anofanire kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwada kuti aende kundodzidza aine mufaro ari pamweni.

Amunawee, afundi efundo yepashi-pashi anofanire kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwada. Izvi zvinoita afunde ari pamweni, aine nyemwerero.

Afundi efundo yedzidzo yepashi pashi anotarisirwa kunge ane unifomu nemagwada ekuti adzidze ane mufaro achiterera zvanofundiswa nevadzidzisi vavo.

Amunawee afundi efundo yepashi pashi, anofanire kudzidziswa mabasa enyara. Izvi zvinoitire kuti akure ane ndxondo yakavhurika.

Afundi efundo yepashi pashi anofanire kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwada, izvi zvinoite afunde aine mifaro pamweni.

Amuna voye mundaa dzatinogare antu anokurudzire kuendese ndumure dzayo kuzvikoro zvepashi-pashi. Kuti anofundiswe nana muraidziri kuti pfungwe dzayo dzigare dzakapinza.

Afundi edzidzo yepashi pashi anofanirwe kutengerwe nhumbi nemagwada kuti adzidze ane mufaro achiteerere adzidzisi avo pamweni.

Ana ekuzvikora zvepashi pashi avekushandisa midziyo yanyamashi midziyi iyi inozarura ndxondo dzayo kuti akure akangwarire agone mabasa enyara ariana.

Afundi efundo yepashi pashi vanofanirwa kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemigwada. Izvi zvinoita kuti afunde echinatsa kuterera afundisi avo.

Afundi vefundo yepashi pashi ave kushandisa michina yapamusoro yedera dera izvi zvinoita ngonxo yawo inge yakapimza pamweni asazonetsa nehutano hwengonxo.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene afundi vefundo yepashi-pashi anofanire kutengerwe hembe dzechikora pamweni magwada. Izvi zvinoita afunde pamweni.

Amunawee majaha nemhandara anofanire kuende kuzvikora zvedera-dera uko anombaifunda mabasa enyara akaita sekupisha-pisha simbi, kuita madhogodheya izvo zvinobatsira antu munharaunda.

Amuna we ana epazvikora zvedera dera anotarisirwa kufunda nemazvo kuti azoite mabasa enyara Amweni aite madhokodheya anobatsira nharaunda.

Amunawe inenge jeye damba igwinyiso majaha ne ndombi dzezvikora zvepamusoro pedera dera anokurudzirwa kuti aite mabasa enyara izvi zvinota vavandudze nharaunda yayo pamweni nekuvapa mare.

Ana ekuzvikora zvapashi pashi nekuzvikora zvedera -dera ano kurudzirwe kufundiswa zvidzidzo zvinoenderana nezveutano. Izvi zvinoite kuti ana asata purirane mukhuhlani.

Majaha nendombo dzezvikora zvedera-dera anokuti adzidze nesimba. Kana adzidza anobatsire nharaunda yayo pamwepo nekuwandudza mabasa ayo.

Majaha nendombi dzezvikora zvepadera dera, dzinofundiswa mabasa enyara zvinoita anthu agone kuzvishandire avandudze nharaunda yayo uye kuita mare.

Inenge jehee, ramba igwinyiso, majaha ne ntombi dziri muzvikora zvedera dera anofundiswe kuite mabasa enyara ,amweni ozoita madhokodheya kusimudzire ntaraunda.

Majaha nendombi ekuzvikora zvedera dera anokurudzirwa kufunda mabasa enyara izvi zvinoitirwe kuti remangwana ravo rijeke uye agokwanisa kuiite mari nekusimudzire nharaunda yayo.

Amunawe inengejee damba igwinyiso remene mene majaha ngendombi anofanire kudzidziswe mabasa enyara izvi zvinoite vavandudze nharaunda yayo pamweni nekuwanda mare.

Rinenge jee damba igwinyiso majaha nendombi dzezvikora zvepadera dera vanokurudzirwe kuite mabasa enyara pamweni anoita madhokodheya izvi zvinobatsira kusimudzira nharaunda yayo.

Maja nendombi dzezvikora zvedera-dera dzinoshandise mishina yechizvino-zvino. Izvi zvinobatsire kuti ndxondo dzavo dzigare dzakasimbiswa uye zivo yavo ive yakawandudzwa.

Rinenge jee damba igwinyiso majaha nendombi dzezvikora zvedare-dare anofanirwe kufundiswa mabasa enyara. Izvi zvinoite kuti ramangwana ravo rireruke pamweni nekuti aite mari.

Majaha nendombi anokurudzirwe kunoite zvidzidzo zvedera-dera. Uku anodzidziswe mabasa enyara. Izvi zvinoandudze nharaunda yaanobveyo, uye kuti azoite mari.

Majaha nendombi anokurudzirwa kuti aende kuzvikora zvedera dera uko anopangidzwa zivo nekudzifzisaa mabasa enyara izvi zvinovandudza nharaunda yaunobva iyo kuti tiwane Mari.

Majaha nendombi anokurudzirwe kuenda kuzvikoro zvepadera-dera, uku anofundiswe mabasa enyara. Awo mabasa anozowararamisa, kuti akwanise kuite mari, nekuvandudza nharaunda.

Amunawe majaha nemhandara anokurudzirwe kuti afunde ayende kuzvidzidzo zvedera dera. Izvi zvinovandudza ndaa dzanobveyo nekuwana mabasa akanaka

Majaha nendombi dzezvikora zvedera dera dzinokurudzirwa dzidzidze nesimba kuti ngondlo yavo inge yakasimba uye vazoita mabasa epamusoro soro vazoita vawane mare uye nekusimudzira nharaunda yayo

Majaha nendombi dzezvikora zvedera-dera dzava kushandisa michina yanyamashi amweni achitevera varairidzi acho achivapindura yezvavanenge vaona padande mutande.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera dera dzave kushandisa michina nyamashi amweni anenge achipindura mudzidzisi wawo kuburikidza nezvaanenge awana pada ndemutande

Kuzvidzidzo zvedera-dera majaha nendombi anonyorerwe pachidziro amweni anenge akagara pamidziyo yakanaka. Izvi zvinoita kuti fundo yavo ireruke.

Tinona adzidzi ezvikora zvedera-dera arikuterera muraidziri vavo. Amweni arikuverenga mabhuku avo achiterera murairidzi vavo. Kuitira kuti ramangwana ravo rizova rakajeka.

Amunawoye majaha nendombi dzezvikora zvepamusoro yedera dera vanofundiswa mabasa enyara amweni anoite madhokodheya kuti azosumudzira ntaraunda yavo.

Majaha nendombi dsezvikora zvedare dare anokurudzirwe kutereri kana achidzidziswe neuraidziri vayo izvi zvinoite kuti ndxondo dzigare dzakapinza uye vazoWane mabasa.

Amunawee afundi efundo yepamusoro yedera anofanire kushanda ngesimba anofanire kufundiswa mishando yenyara nekuti inovandudze ntharaunda yayo.

Kuzvikora zvedera dera majaha nendombi anodzidziswe mabasa anyara kuitira kuti ramangwana ravo ringe rakajeka azowane kuzviitira mishando yayo nekusimudzira nharaunda yayo.

Inenge jehe damba igwinyiso remene mene majaha nentombi dzezvikora zvedera dera anofundiswe mabasa enyara amweni anofundiswa ngezveutano kuti adzivirire mikhuhlani.

Amweni wee majaha nendombi dzezvikora zveedera dera dzinofanira kufunda zvakagwinya kuitira kuti agone mabasa enyara.

Inenge je damba ye gwinyiso, majaha ne ntombi dzezvidzidzo zve zvedera dera anokurudzirwe kufunda nesimba izvi zvinoita awane mishando yepamusoro soro uye awandudzire nharaunda yayo.

Majaha nentombi anoenda kuzvikoro zvepadera dera anotarisirwe kupasa zvidzidzo zvaanenge achidzidza kuti azokwanise kuenderere kuyunivhesiti kuti azoite mabasa akanaka semadhokodheya.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera -dera dzainokurudzirwe kuti dzifunde nesimba, kuitire kuti ndxondo dzavo dzisimbe, agosimudzire nharaunda yayo pamweni nekuwana mabasa akanaka.

Majaha nendombi dzezvikora zvederedera dzinokurudzirwe kufunda nesimba kuitire kuti avandudzire nharaunda yavo uye vazowana mabasa ari nani epamusorosoro.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera dera anofanira kufundiswa dzidzo kuti agare anezivo maringiri nezvi rwere zvepabode uye kutorwa ngazi.

Majaha nentombi anokurudzirwe kuti aende kuzvikoro zvepadera dera uko anofunda zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinozobatsirezve nharaunda yavo pamwechete nekudzivirire utano.

Majaha nendombi ezvikora zvedera-dera anofanirwe kunge ane ndxondo dzakapinza. Anofanire kuterere muraidziri yayo kuitire kuti anzwe zvaanenge achireketa.

Majaha nentombi dzekuzvikora zvedera dera anokurudzirwe kudzidze nesimba izvi zvinobatsire akurudzire nharaunda yayo uye awane mabasa apamusoro soro.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera-dera dzinotarisirwe kufunde nesimba kuti remangwana ravo rigare rakajeka, uye ndxondo dzavo dzigare dzakapinza zvinozobatsire ntaraunda, uye azoite mari.

Amunawee majaha nendombi dzikurudzirwa kuenda kuzvikora zvepadera dera amweni a ofundiswa mabasa enyara akaita sekupisa pisa simbi amweni azoite madhokodheya.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera-dera dzinokurudzirwe kudzidza ngesimba. Izvi zvinovandudza ramangwana aro, uye agone mabasa enyara zvinoite kuti ramangwana rijeke.

Majaha nendombi dzeku kuzvikora zvepadera dera vanokurudzirwa kudzidza nesimba kuitira kuti ndxondo yavo ive yakapinza kuitire azowana mabasa epamusoro.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera dera anokurudzirwa kuti afunde nemazvi. Izvi zvinoita kuti apase azonoita mabasa enyara akaita sekutsetsa simbi pamwe nekuita madhokodheya.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvedera dera dzinotarirwa kuti dzifunde nemazvo kuti vazoita madhokodheya amwe aite mabasa enyara akaita sekutsetsa simbi zvinobatsira ndaraunda.

Kuzvikora zvedera-dera, majaha nendombi anokurudzirwe kuyite mitambo yakasiyana-siyana, yakaita sekukaba bhora, kujamba-jamba, izvi zvinoite mwiri igare yakanaka.

Amunawee majaha nendombi dzekuzvikora zvedera dera anofundiswa mabasa enyara amweni anoita madhokodheya kuti azorape antu nekutora ngazi nekurapa mukuhlani.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera-dera dzinokurudzirwe kufunde nesimba. Kuitire kuti azovane mabasa epamusoro-soro, uye avandudzire nharaunda dzaanobveyo.

Majaha nendombi anoshandisa michina mukufunda kwavo kuzvikora zvedera-dera. Amweni anenge achiterere murairidziri vavo achimupindira nezvaanenge aona pamuchina padande-mutande.

Majaha nentombi dzezvikora zvedera dera anotarisirwe kufunda kuti ndxondo yavo inge yakapinza. Izvi zvinobatsire ave neramangwani rakanaka azowane basa.

Amunawe majaha ne ndombi dze kuzvikora zve pamusoro soro zvino kurudzirwe kuhambe kumhatso dzine mabhuku kuti ambo werenge awedzere fundo pamweni neku wandudza ndxondo.

Majaha ne ndombi dzinoende kuzvikoro zve dera dera anokuridzirwe kufunde ne simba izvi zvino batsira ntaraunda yaanobve uye kuti azoite mari mukurarama kwayo kubudidze nema basa akanaka.

Majaha nendombi dzezvezvikora zvedera-dera, anokurudzirwe kudzidze zvidzidzo zvakanaka. Zvinote kuti fundo yavo iyende mberi azoite mabasa anoyemurike anovandudzire ntaraunda yayo.

Inenge jee damba igwinyiso majaha nendombi anokurudzirwe kuende kuzvikora zvedera dera uku ano anofundiswe mabasa enyara akaita sekutsetsa simbi amweni ekuita udhokodheya.

Mazuva anyamashi, majaha nendombi vokurudzirwa kuenda kuzvikoro zvedera-dera uko vanombaifunda mabasa enyara akaita sekupisha-pisha simbi pamweni.

Majaha nendombi, zvikora zvedera dera anofanire kudzidza nesimbe izvi zvinoite asimudzire nharaunda yaanobveyo uye kuti azove neremangwana rakanaka azoite nemare.

Inenge jee nyamba igwinyiso majaha nendombi dzezvikora zvedera-dera vanofanira kufunda zvakasimba kuti ndxondo yavo ive yakapinza vazoita mabasa akanaka ekurapire antu.

Majaha nendombi ekuzvikora zvederadera anofunde zvidzidzo zvine unyanzvi zvinoite kuti vasimudzire nharaunda dzayo uye nekuite mabasa akasimudzirika akaite semadhokodheya.

Amunawee majaha nendombi dzezvikora zvedera dera zvinotarisirwe kuende kudzimhatso kune mabhuku okuverenge. Izvi zvinovhure nqondo yavo pamwe nekuwedzere fundo yavo.

Kuzvikora zvepadera-dera majaha nendombi anofunde mifundo yepadera-dera inoite kuti aite madhokodheya pamweni azokwanise kurape antu kuzvibhedhlere.

Majaya nendombi kuzvikora zvedera dera anokurudzirwe kudzidze nesimba izvi zvinoite awane mabasa aepamusoro soro uye nekuvandudza nharaunda yavanenge agere.

Majaha nendombi dzezvikora zvepadera dera anokurudzirwa kudzidza nesimba kuti ndxondo dzavo dzigare dzakapinza agokwanise kuwana mabasa yepamusoro soro.

Majaha nentombi dzezvikora zvedera dera anofundiswe mabasa enyara aya mabasa aya anoite vazovandudze ntaraunda pamwe nekuwane mabasa anemari yakanaka.